Leso do nder faune ko ɓe faunirta suudu be majum, leso bo ɓe ɗo walira be mai, do leso zamani on ɓe ɗo wadi ɗum be katako danejum, nden ɓe wati leppol bulu be fauni bo be nanta botinji ha ɓandu man.

Leeso ɓe we’iti nii wooɗugo, haa nder suudu. Ɓe we’iti borgo haa dow leeso maajum. Kala zanin gado mai ni daneejum on, borgo mai bo kofi on, be milik.

Saare zamanu, ɓe fawni nde masin, ɓe waɗi mahol juuɗɗum ɗum ɓe taarniri saare maajum, get saare mai ni daneejum on, woodi bo ɓaleejum ha ɓandu get man.

Ɓiɗɗo debbo ɗo borni koltunngal bonngal, riga judɗum o borni ɗum kanti, riga maini danejum on wodi bo fulawa bodejum ha ɓandu riga majum, beɗo watin mo bit ha juɗe mako, bikkoi roɓe ni hunnde on ɗum faunugo.

Yonde saare, ɓe waɗi fuloo maajum, dammuɗe saare mai ɗiɗi ha babal mai, ɓe waati fensy-bulok gudaa tati ha dow saare maajum, woodi windo peetel, penti saare mai ni kooɗi.

Ɓiddo debbo ɗo fauni oɗo waati les, oɗo waati gele ciilmbi ciilmbi woodi oldi dande haa dande maako, oɗo waati agogo ɓalejum ha juuɗe maako. Kooli maako nano be nyamu pat oɗo waati zobeeji, koolo zobeeji juuɗe maako maini gool'on.

Ɓiɗɗo debbo ɗo mori gasa mum morɗi ka laɓi tas ni voɗugo. Gasa ni ɗo nder ko roɓe hakkilinta be majum ngam ɓeɗo faunira be gasa. Omori sitayel fere-fere ha hore mako mai; gefe fere kalaba, gefe fere bo ɓe mori ɓe yari ɗum ɓawo.

Strawbery ɓiɓɓe leɗɗe on ɗum min nyamata hande be jango. Ɗo mari nafu masin haa ɓandu ɓi adamaajo. Strawberi ni belɗum, digguɗum, ɗo mari ndiyam bo sosai.

Dammugal nder dammuɗe jiha Kano ɓe ɗo vi’a ɗum kofar Dan Agundi, nda himɓe fere ɗo dari ha dammugal majum, worɓe ɗiɗi, nda debbo fere ɗo suddi himar ɗo dilla, ɓe ɗo penti dammugal mai kofi be milik.

Restorant babal nyamugo nda koromje be teburji ɗo jeri ha totton, wodi furij ɗum be sorata jaratee ɗam, himɓɓe ɗo wara hado ngam nyamugo, mabo to goɗɗo yiɗi yeutugo be goɗɗo ɗo wara irin babal ɗo be joɗa bee yauta ɓe nyama.

Lekki moɗugo ɗum tablet, lekki ni goɗɗo to nyaudo on marata haje mai sei to yahi asibiti bo likkita lari ɗum fondi andi ko nawata ɗum se windina ɗum lekki ɗum handi be mum ya soda ɗo mo ɗa.

Babal sorugo ɓiɓɓe leɗɗe, mongoro, abarba, be e ko nandi be man nda worɓe ɗiɗo ɗo dari ha babal mai alama hollini kamɓe on soroɓe furut maajum ɓeɗo borni rigaji bodejum.

Yonde sare ɗo mari get manga get mai fuɗdi waɗugo satsa hedi leddi ɓeɗo penti sare mai be penti milik kolo ɗon jamɗe ɓe tarni ha dou mahol sare mai ngam ɓeddungo sare mai paune.

Saare, mahaande amma timminaaka, ngam ndaa kaataakooji ɓe naftiri haa maadi may totton, ɓe penti saare may, ɓe ɗo haɓda fawnugo nde on, penti saare may ni burawn on bee nanta daneejum.

Nyiri be nanta takai bokko, nyamdu ni ɗo nder ko ɓi adamajo watta ha ngurdammum, to wala nyamdu wodi ko nakisi ha bandu ɓi-adamajo, ha ko ɓokko ɗu mati be nanta kusel

Fada lesdi nda ballo ardiɗo leɗɗi ɗo joɗi ha cura manga je moftorde ɗum fada lesdi odo joɗi ɓe bature en guda tati oɗo ɓorni gare oɗo hifni hifinire.

Mahol ɗum be mahata timminaka. Wato on kompiliteɗ bilɗin. Ɗa katakoji ɗo takki ha banɗu mahol mai. Beni be fuɗɗi pentugo mahol majum. Amma woɗi babal fere ɗum timminaka. Ɗa jarenɗi ɗumbe naftiri ha mahugo babal mai.

Pensil be defte, ɓe andirni pukaraɓe’on naftirta be pensil be nanta defte ɓurnafu be ni huwobe fu ɗo naftira be majum ha vindugo mabo didugo.

Ilalal dum be wi'ata tuta, kala lezdi fu do mari ilalal mum. Babal kude ma do mari ilalal mum, habe makarantaji. Kotoi fu do mari ilalal dom hollata nokkure, kala woni bandu ilalal bo dow wodi ko nufata.

Bilenda ɓe yonata ɗum ha Kare paune, gotel mai bo ho ɗum soso watugo pauda on. bilenda mai ni ɓeɗo naftira ɗum ha woggugo faundation to a wati ha yeso ma nasta yeso mai sosai, sai a naftira bei gotel ɗo bo ha watugo pauda.

Puri biriji on ɓe sofnata be manja ɓe yorna to yori sei be sa’a sei warta puri, ɓedon nyama puri banni, ɓeɗon nyamira be garin kwaki puri ni belɗum masin ɗo mari ɓo nafu.

"Ɓiɓbe ledde" lemun, ayaba, gonda, kankana, be abarba to ɓe taiti bibbe ledde bannin ni ɓe hauti ɓe ɗo nufa ɓe wadan furot salat da lemum tsami ma seddani ha tottot furot salat ni ɗo nafa masin ha ɓandu ɓi adamajo ngam ɗo ɓedda iyam ɗo ɓo velna hunduko.

Pilet ɗum tangaram milkolo, pilet ɗoni ɗo mari bote masin ha ɓi adamajo ngam hander majum himɓe nyamata to a waɗi kodo hander mai a watinta ɗum nyamdu, ma bo ndiyam, hatotton ɓe watinta jawmu sare ma nyamdu.

Pauɗa ɗo joɗi. Pauɗa ni ɗum kare paune on ɗum roɓe faunirta. Be ɗo wuja ha yeso maɓbe. nafu fauɗa bo gam diggitina yeso waltina yeso to ɗon putti ha yeso ma pauɗa do majjina.

Jariɗa derewol on ɗum be cakata kubaruji heɗi totton. ko ɗoggata ha lesɗe yasi be nanta nijeria, pat ɗo heɓe kubaru mai ha jarida. Woɗi sare jaridaji fere-fere. Nda hoto Arɗibe lesɗi naijeria on beɗo jeeri ha jariɗa do.

Alluha gengal ɗum hollata talla magi. Nda debbo ha ɓandu alluha mai do suddi jogi nyiri ha der plet o ɗo jogi magi mai bo ɓamti ni holla ta. Ɗo holla ni ɓe ɗo waɗa gengal magi mai on.

Gortugal definga, ɓe defi gortugalmai na hauta de be ɓe taitiɗum. Gortugal ni ɗum kusel'on belɗum ɗum min nyamata, ɗo mari nafubo ha ɓandu ɓii Adamajo.

Agwaluma. Ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on lammukon, kon ɗo lammi ɓe ɓuri heɓugo ɗum haa wuro hausa'en. Rooɓe marɓe reedu ni ɗo yiɗi nyaamugo agwaluma, ngam ɗo velnina ɓe hunduko maɓɓe.

Riga juɗɗum ɗum atampa ɓe nyoti ɓe watini doli, ɗo ni ɗo holla sampul on ɗum nyogol, rooɓe yiɗi paune, atampa bo kare on ɗum ɓe andiri rooɓe be ɓornugo.

Lemu on haɗɗo, lemu boɗɗum je mari zaki benanta ndiyam, lemuni ɓiɓɓe ledde on ɗum min yarata hande be jango hacci’eji amin ɗo mari bonafu masin ha ɓandu ɓi adamajo ɗo welna hunduko ɗo bedda ndiyam ha ɓndu.

Mota bu bos ɓe viyata ɗum. Ɓe ɗo naftira be motaji haa yahugo babe feere- feere. Mota ɗo ni ɗum muggal hakkealnɓe be lanyoɓe be on nurtw ɗ,o mari nonde daneejum be bulu.

Lekki ɓi Adamajo ni ɗo mara haje lekki on wakkati waɗi soinde njamu. O yahan asibiti o yecca likita ko damata mo. Ɗum likita on larata lekki handi hokka mo. Vindi na mo o yaha o soda o moɗa.

Shaagooru sorrugo nyebbam bee nanta urdi. Urdi bee nyebbam ni, ɗo nder kare paune ɗum worɓe bee rowɓe pat naftirta ha faunugo. Rowɓe ni ɓurna andugo bee wujugo nyebbam, worɓe bo yiɗi urdi masin.

Fijobe boll kosɗe. Beɗo waɗa tirainin ha babal fijurɗe wato sitaɗiom. Be pat mabbe beɗo borni jisi balejum. Woɗi bo girin ha yeso jesi majum. Ko moi be bol ha yeso mon ɗum fiyata. Tirainin be watta.

Rewɓe, nai ɓe ɗo dilla hadou lawol, mo gaɗa to ɗo wati darugal, o ɗo wati bo hifnere ɓalejuum, mo ga'en bo ɗo haɓɓi adiko mako, mo chaka bo o ɗo mori morɗi atashimen rufiti ha ɓawo, mo ɓawo sambo o ɗo wati hankishif sukki hunduko mako, wodi bo jawe ha juɗe ha mako.

Geraɗe definga gudanai, ɓe seki gotel mai ɗiɗi ɓeɗo wati dum hander tire danejum. Geraɗe ni do mari nafu masin ha bandu bi'adamajo, dobedda i'am, dobedda vitamin, dobedda jamu ha bi adamajo.

Daldal babal ɗum ɓe waɗi interloc totton, wodi flawaji ɓe wadi fere-fere ngam faunugo babal majum, nda mashin kosɗe ɗiɗi ɗo dari ha babal mai get babal mai be njamdi ɓe waɗi.

Riga bee salla jeans dtum ɓiɗɗo gorko jeam mai nii kolo mai bulu, woodi botins haa bandu riga mai ɓikkoii worbe ɗo waata irin riiga ɗo ngam pawne.

Daldal cha fttude wodi ci’e ha kombi babal man wodi yonde, ci’e fere fere totton ɗa sari doni ɗo mari gete ɓalejum ɓe wadi pleste sar mai wadaka penti wodi dammugal petel ha kombi get ɓalejum majum wodi ni dammuɗe ɗuɗɗum ha babal man.

Yeri ha nder leda ɗum hunde on ko roɓe naftirta ha paune ɓurna fu beni zamanu jonta worɓe fu fere ɗo wata yari majum, yeri ɗoni ɗo vo’itina debbo ɗo ɓeddina debbo wodenga yeri ɗo kesum on ngam ɗo nder leda.

Babal sorugo gite, darugal ni ɓeɗo naftira be majum ha paune fere bo nyau’on watta be naftirta. Goɗɗo fere ɗo wata darugal ɓalejum ngam ustina ɗum nange fere bo to gite mai wala lara boɗɗum on likita en hokkata ɗum darugal wata.

Mase be Haako: Mase ni ɓedo waɗira ɗum on be nanta marori kecchiri. Wodi mase ɓe waɗirta be gauri amma ɓe ɓuri waɗugo mase ni be marori. Ɓe wata marori ɓe dirɓa ɓe wata yeast, ɓe sa’a. Mase ni belɗum masin ɓedo hasitira be mai.

Hoore ɓiɗɗo debbo ɗo moori, morɗi man ni ɓe waɗi "sitayel zixza ha geefe morɗi man. Rowɓe nii ɓe ɗo anndiri ɓe bee moorugo, worɓe feere ma ɗo moora. morɗi ɗo nder pawne ko rowɓe naftirta ngam fawnugo.

Remot, ɓe ɗo naftira be na ura mai ha waɗugo kontrolin hunde, ɗo ni remot esi on ha ɓandu remot majum, ɓe maɓɓetitta esi mai to a yidi ɓeddugo pewol ha ɓandu mai a tunnata a ɓedda, to a yiɗi ustugo pewol mai bo ha ɓandu mai a tunnata usta.

Ɓiɓbe leɗɗe wodi cabɓulle wodi bo gonda, nda mangoro ma ha sera. Ɓiɓbe leɗɗe ni hunde on ko min nyamata hande be jango takanas ma goɗɗo to nyauɗo, mabo tow goɗɗo sumi ngam ɗo mari nafu masin ɗo bedda ndiyam ha bandu.

Varanda sare, sare mai ɗo mari windo manga, ɓe ɗo wati jamdi jamdi ha windo majum, ngam faddore ɓe ɗo takki tails ha ɓanɗu varanda majum, tais mai ni sh’on benanta marum wodi jamdi fere ha gaɗa varanda majum.

Gurasa hausa'en viyataɗum, ɓeɗo waɗa ɗum on be fulawa, ɓurnafu ha lesɗe hause’en ɗo bana kano, kaduna ɓe ɓuri nyamugo gurasa. beɗo wata ɗum bakuru be nyebbam ɓe nyamira.

Fokaraɓe ɗo jodi ha nder aji jangirde e ɗo joɗi, kala ko moi fu ɗo joɗi ha dow benci mumfere mum, nda mallumjo maɓɓe ɗo dari jangina ɓe, woɓɓe ɗo wati himar woɓɓe bo watai himar ɓikkoi worɓe mai bo ɗo wati inifon maɓɓe mai riga yelo sallabo ɓalejum.

palo manga ,do mati be tayis ,windoji didi ha der palo majum, bedo wadi p.o.p ha nder palo majum ,bedo penti palo mai ash benan ta milik ,wodi katifa do veiti ha nder palo majum wodi bo korwal balewal do jodi ha nder palo man.

Hako’egusi ɓe ɗo waɗa irin hako ɗo ha lesɗe hausa’en ɓenanta fulɓe ,hako mai ni ɓe ɗo una tattase ɓe wata kusel ɓe sa’a ɓe nyeɓɓam ,ɗen ɓe una agusi mai ɓe wata ha nɗer mai.

Kofi shaayi, ɗo nder plet petel. Nda bo cokali ha gefe maajum. Ɓe ɗo naftira be kofi ɗo on ɓurna fu ha yarugo shaayi. Ɓe ɗo waata shaayi ha nder irin kofi ɗo.

Kankana ɓiɓbe ledde on marɗum bote be nafu ha bandu bi adamajo wala ko sakkinta ha bandu kankana, ɓiɓɓe mai maɗo mari nafu nonnon laral mai, sakkonta ma asali kankana mai do yam do welna hunduko.

Keke marɗum taya ɗiɗi ɓeɗo naftira be keke ɗo ha lanyugo yahugo humta hajeji ɗum hande be jango. Kekeɗo ni marai haje peter, marai haje chaji, to aɗo mari sembe ma ni awata kosɗima tan a ringa lanyugo yarati ha mari haje.

Jamɗe cebur be diga on ɓurna fu ɓaari haa babal ɗo. Iri kare ɗo ni ɓe ɗo naftira be mai fu ɓurna fu haa wakkati maadi. Ɓe ɗo irtira be diga, cebur bo ɓe ɗo jillira jaarendi, be siminti be mai.